Sawir waaye waxaa kamuuqdna dad tira badan wilbana wa meel hool ah oo dhalanyaro iskugu imaday darbiga kalarkiisa jaale weye nalalna ay ka dhex daaranyihiin kuraas ayaa meesha taalo

Sawirkaan waxaa kamuuqdo dig siyaal sidookle dapool wuu kamuuqdaa xaga waxa kamuuqdo waxa waye dalifari qof alaap siwado sidoo kle waxaa ka muuqdo xaysiimaad

Sawirkan waxaa kamuuqdo arday meel fadhiso qanad ku agxiran sidookale sidookale bugaag weyaalaan meesha sidookake waxaa meesha kamuuqdo miisas kuraastii lagu fadhiisanayay sidokale waxaa mesha yaalo bakeriyaal

Sawarkan idin muuqdo waxow katurjimayo karen kalar kisi waa cadan iyo oranji

Sawirkaan waxaa ka muuqdo howl waaye qol jiim ah.waxaa yaalo birihii la qaad qaadaayay. Oo shan iyo labaatan kiilo, labaatan iyo dodobo kiilo shan iyo toban kiilo. sidoo kale miraayadne meesha way ku taalaa. taaqadii howlkii

Sawirkaan waxa ka dhex muuqdo meel xayeysiis oo lagu xayeysiinaya pizzo waxa ku qoran karar cad, karar jaallo eh sidoo kale ef-feer efsaadi san ef waaye

Sawirkaan waxaa kamuuqdo hablo gadha koobaad waxay kula bisantahay calanka soomaliya gabadha labaadna calankey gacanta ku hayaan sidookale maamooyina way ku dhexjiraan

Halkan waa qol wax kuxiran nal oo gadud ah

Sawirkan Tariq hore waxakamuqdo dhalanyaro watan dharcad mikamid Ah wuxu cabaya sigar waxakadanbeyo geedo

Sawarkan waxaa kamuqdo cunto waan keeg

Meeshan waa meel dhismo ah waxaa kamuuqdo jaaygiii sidookale waxaa kamuuqdo caradii sidookale geed yuhuudo sidookale waxaa laga arkaa saalo iyo xarig

Sawirkan waxaa kamuuqdo waa askar walibo millatary ah sidookale waxaa ka muuqdo askarii oo cidanka badda ah waliba salaan saarayo sidookale qalinki buu wataa sidookale ninkalaa ka danbeeyo

Mashan waa mel bulsho wax kamuqdo moto Bajaj iyo dumar iyo sarar

Halkan waa mel dhismo kasocoto waxaa kamuqdo karbiil waxeyn jabina dhagax

Meeshaan Saad u jeedid waa guri . Waxa ka muuqdo Albaabka guriya Laga Soo galaayay oo furan sidoo kale saqafka guriya waa la arkaa sidoo meesha waxa ku dhagan saacadii Lagala soconaayi korontada